Teeku noli ka bɛ duɣiri kom dini ka kana ti ʒi dini ka tinti suɣubihi ka zali zali kuɣusi dini bɛ vuhim shee m-bala ka di nyɛla kpukpaliga gbuni ka di be lala kom maa di kuli nyɛla din galisi pam ka suɣa bembe di shɛli polo ka tihi be ni polo.

Moɣuni binkobiri bɛ kala kom nyubuna ka silimiinsi ti kana bɛ sani ka kana ti ʒi kuɣu zuɣu ka pili woliɣisi niriba ayi m pili woliɣisi ka ninvuɣu yino bɛ pili ka niriba ayi nyɛ paɣaba ka yino nyɛ doo ka binkobiri maa ʒɛ bɛ tooni.

Kuɣisi n-zaya ka bɛ zaŋ ɛɛh kpiimba daadakanima tam di zuɣu ka duronyi ninsalinima tabili li ka ninsalinima kuli za di zuɣusaa pam. Lala niriba maa paɣiba be bɛ ni ka dabba be bɛ ni. Lala adakanima maa di nyɛla bindibaanahi ka paɣiba kuɣu la tatabo be di ni.

Niriba n-zaya ka so gbibi bia ka so mi ye liiga sabilinli ka bɛ pampa sariti ka kom be bɛ nyaaŋga ka sitimanima maa za kom maa ni.

Tabibi tabibi yaɣili n bɔŋɔ. ka paɣa maa ka ɔ tumtuma. ka paɣiri ɔnuhi. ka gilasnim tam ɔ tooni, ka ɔʒɛn tabi teebuli, ka bin yahiri tam ɔ nyaaŋa ka com piuternim tamiya.

Kuliga ni ka yiya kuli gili kuliga maa ka kom maa be yiya maa nyaanga ka zoya maa gba be kom maa nyaanga ka yiya maa galisi pam ka jirambisa nima be dinni.

Bɛ kuli bela duu ka bɛ kuli nyela bɛ kuli niŋla nimohi n kuli zabira n kpuɣiri kuɣusi n labiri taba ka shɛbi kuli nyela ban kuli bibri taba ka bɛ ye liiga piɛla piɛla so ŋun kuli kpuɣila kuɣu n kuli n bɔri ni o zaŋli fiɛbi o kpee ka.

Sitɛɛshin n nyɛli ka niriba kuli ʒɛn ʒɛ dini ka jiranbiisa nima bɛ n bɛ bi nyaanga ka jiranbiisa nima maa sheli nyɛla zaɣa waɣinli ka sheli mi gba kuli lahi waɣa ŋmani li ka nyɛ zaɣa piɛlli ka sheli ʒɛ di luɣuli zuɣu ka shɛba gbubi lɛm.

Daabihi bɛ biɛla loori ni ka bɛ loori maa na saɣim ka bɛ yina zaya kpaliga gbini bua ʒɛ bɛ sani ka sheba be loori maa ni ka sheba mee ʒɛ loori maa nyaanga ka binyahiri tam tam loori maa zuɣu baaji nima n nyɛli ka nosuɣuri gba be di puuni.

Piliŋ kpɛbu shee ka bɛ kuli ʒɛya ka niriba maa kuli ye niɛn'piɛla piɛla ka sheba gnibi bɛ baaji nima ka sheba tom pili zipil'piɛla piɛla ka dabba maa zooi dinni pam ka sheba zaŋ iya fooni nima kpankpa ka piliŋ maa ʒɛ bɛ sani.

Pali maaniba bɛ kuli biɛla palli maa zuɣu n kuli niŋ ninmohi maa ni pali maa ka sheba gbibi fiilibaro nima ka sheba kuli nyɛla ban dabiya n tumdi tuma maa ka pili zipilti buluu buluu la ye liiga yelo yelo bɛ kuli niŋla ninmohi ka sheba kuli ʒɛya n lihiri ba bini kuli maani bɛ Palli maa ni ninmohi.

Palli maandiba bi mini bi loori nima loori shɛba ban gariti tankpaɣu la ni bin kpuɣiri kuruti la ni tipa nima ban toori tankpaɣu ni loori shɛba ban toori tankpaɣu niŋdi tipa nima maa ni bi ʒɛla yiya puuni.

Doo n-ʒeya o wuhirila shɛba o ni wuhiri ba maa ka bɛ zaŋ bukunima m-pa teebuli zuɣu ka ʒiya kuɣusi zuɣu lala nira maa o yela din booni Dagbanli dafutilo paɣa n-nya o paɣa mini doo ka yili ʒe bɛ zuɣusaa.

Naɣakpariba bɛ taɣarila bɛ niɣi m be moɣuni soli n nyɛli kabi dolli ka tihi kuli biɛ dinni piɛri be dinni ka niɣi be dinni Naɣakpariba maa bɛ sheba yela liiga ʒehi ka sheba mee ye liiga chichela nima ka yino gbibi kpaa ka yino maa kuli zaŋ kpaa maa mpa o boɣu sapima zuɣu.

Niriba n tam loori zuɣu ninvuɣu bɔbgu ka loori maa mali gbali bɔbgu loori waɣinli ka di ʒɛya ka niriba maa tam tam ya ka gbubi filaaki nima filaaki nima maa nyɛla di baa ayi ka loori maa nyɛ filaat bɔdi.

koha goriba bɛ kuli chenila bɛ soli ka bari laakumi nima zoya be nimaani bopiɛligini n nyɛli ka bɛ kuli cheni poli niɛm maani ka di nyɛla bɛ barila laakumi nima chena lala niriba maa bɛ nyɛla ban zoogi ka ye liiga konkoba sheba ye yelo yelo.

Neen' kohiri ba, bi bela duu, ka shaŋa nyɛ green ka nyɛ yalow zaɣi bɔbigu n-ku nyɛli ka di paaki paaki be bi yahiri ni binyari shaŋa kadi yili yili zuɣu saa zaɣi pɛla be dini ka zaɣ' dozima be dini.

Niriba n cheni palli zuɣu bɛ chenimi ti paagi duu ka pili zipilti ka di sheŋa nyɛ zipil dozima ka sheŋa nyɛ zaɣa piɛla ka bɛ kuli zaŋ binyeri m pobi pobi bɛ noya ka laatiriki pooli ka di za bɛ chendi maa shee.

bɛ monidila saɣim ka shɛbi ʒɛya o sani paɣ' monida ka be dɛbiga ʒɛ so sani ka tɛbuli ʒɛya ka benshɛgu tam tɛbuli maa zuɣ' saɣim maa tumla daagi zuɣ' ka siliba ʒɛ o sani ka o kuli ʒɛ kuɣ' zuɣigu

Paɣa ni o bihi ka bi ku laɣim ʒiya ka shɛba gbubi bindira bin yahiri ka bi ʒi duu gbuni n kuli ʒi n kpa dundoli shɛba bɔbi la bɔbsi ka shɛba mi bi bɔbi bɔbsi ka dabba bɛ bi ni ni paɣaba ka bi gbubi filaaki nima ka ʒi.

Duɣili shee ka so chimda gala ka so mi kuli ʒiya ka sheli tam buɣim ni ka kpukpaliga ʒɛ ni maa ni duu gbuni ka bi ʒɛya.

Bi ʒɛla jiŋli gbuni ka jiŋli maa nyɛla din galisi pam di ŋmani la silmiintiŋa ayi nyɛ jiŋli maa di viɛlim yaɣiya ka niriba bɛ di puuni niriba ata n nyɛba ka jiŋli maa manaara nima kuli waɣa waɣa viɛnyelinga ka di nyɛ.

Sooja nima ka bɛ mini pirinsi zaya ka bɛ gbibi marafa nima ka sheba pili zipilti ka sheba mee bi pili ka bɛ kuli gbibi bɛ marafa nima maa kaman bɛ yen ŋmɛmi la ka ye bɛ niɛma maa ka di nyɛ niɛn'poripori ka tihi ʒɛ bɛ zuɣusaa ka loori gba ʒɛ nimaani.

Neen'kɔhigu shee ka baajinima yiliyiliya baajinima maa nyɛla din galisi ka ninsali be di duu maa ni ŋun kɔhiri nɛma maa.

alɛɛpilɛ ka shɛb shɛna ka shɛbi mi na kuli niŋ nimohi shɛrina ka bɛn shɛna maa ʒɛnʒɛya ka bihi bɛ be puuni ka shɛba nyɛla bɛnpili zilitɛ ka nyɛɣ' baaji nima ka shɛɛbi bɛna kuli shɛrina shɛb miritɛŋa shɛb mi na bɛ di puuniha

ayirimo toriba ka bɛ kuli chena ka sooja nima kana ti taɣari ba bɛ paagi la sooja nima ʒeeshee na ka bɛ kulli kana ti taɣiti ba ka bɛ mini ba kuli ʒɛya tihi gbini ka bɛ ʒɛya ka di nyɛla din nyɛ polo ni.

Silimiinsi diɛma shee tihi be nimaani ni jirambisa bɛ kuli tinti bɛ binyahari ka di ŋmani jirambisa nima ka tihi maa kuli nyɛ ti'waɣala waɣala silimiinsi n nyɛba ka bɛ sheba ʒi tiŋa ka sheba mee ʒɛnʒɛya ka sheba pili zipilti.

kompita nima bɛ ʒila duu takoriti be duu maani ni punti lala niriba maa bɛ nyɛla ban galisi ka sheba kuli ʒia lihira ka takoriti biɛni ni ikondisa nima ka teebuya be duu maa ni.

Silimiinsi mini gbansabila daa ni n-nyɛ li bɛ kuli bela daa dibu puuni nɛma gbuni ka bɛ kana ti ʒeya bɛ darila nɛma maa ka gbansabila beni ka Silimiinsi beni ka shɛba nyɛ dabba ka shɛba nyɛ paɣiba ka bɛ nyaɣi baajinima.

Agbaa sooja nima bi loori ka bi kuli ʒɛ ni maa ni n tiɛhi ya loori maa nyɛla ŋun kuli ka alaafee ka bi kuli ʒɛya kuli gubi ʒɛ loori maa gbuni bi nyɛla bin gbubi filaaki nima ka shɛba nyaɣi.

Silmiinga mini o baa ka bi ʒɛ bi yili gbuni ka kpukpali tihi bɛ ni maa ni tihi maa nyɛla din kuli viɛlli viɛlli viɛnyɛla ka sa pooli shɛli n zaŋ binshaɣu yili di zuɣu ka ninsali bɛ lala bini maa ni lala yili maa di nyɛla jiranbiisa o so la jinjam din nyɛ ka yɛ liiga.

Niriba ata n-ʒeya lala niriba ata maa so gbaagi o kpee gbuba ka bɛ piri namda muna ka nyaɣi baajinima ka yino maa pili kapu ka niriba ayi maa ye bin'ʒɛhi ka roba baaji ʒe yino tooni ka kom be bɛ tooni.

Binsheŋa di chaagiri wuntaŋa ka niriba kuli chaŋ ti za di gbini ban maanili sheba m bala ka ban yen da kana ti ʒɛya paɣaba be dini ka dabba gba be dinni bɛ pilipili zipiliti ka ye liiga yelo yelo ka sheba mee ye liiga piɛla piɛla.

Mɔɣuni ka sankpalima be dini ka bɛ mini Silimiinsi ʒiya zo'lɔŋ ni n-nyɛ li ka zoya maa kuli nyɛla din du n-du ka tihi be dini mɔri n-kuli ʒeya ka sankpalima maa ŋubiri li zoli maa kuli nyɛla din sirigi din nyɛ ziliŋ ha.

Alepile n-zaya ka niriba paai niriba ata za alepile maa sani ka niriba ayi ŋɔ maa ka bɛ gbibi taba ka alepile maa nyɛ zaɣ' piɛlli. Alepile maa galisiya pam.

Bɛ niŋla niriba chendi shee ka kuli niŋ binshaɣu ka di ŋmani ninsali nuhi n gbibi gbibili niriba galisi dinni pam paɣaba biɛni dabba be dinni ka di kuli nyɛla din waɣa viɛnyela ka bɛ dolli sheerina liiga buluu biɛni ni liiga ʒee ni liiga piɛli ka bɛ sheba bobi bobi bobsi.

Zamaatu n ku piɛ chisimam n doli palli chana ka tihi bɛ luɣushɛli polo palli ŋɔ ni bɛ ŋɔ zamaatu pam zoo mi ka bi yɛ liiga kara ka bia bilifu birigiri kpɛri mɔri ŋɔ ni ka yɛ liiga piɛlli.

Solo n ʒeya bɛ kuli yela nɛɛn piɛla ka shɛb zaŋ binyahiri m pɔbipobi bi nangbana ka bi ʒi kuɣusi zuɣu ka shɛb ʒenʒeya ka binyari shɛli naan ʒenʒe bi zuɣu saa bin ʒi luɣu shɛli.

Bi zila mintin ka yari yatɔɣa ka kpahiri bi nuhi. shab yela. green ka shab ye kootu nima, duu ka bi ziya ka teebuya zɛ dini ka bin yari shaŋa pampani ka kpema zɛn zɛ bi sani. kabi niŋ tahi pɔna, nzalizal bitooni

A shibtini kaneesinim ʒiya ka shabi ʒɛ zuɣu saa ka shabi mi ʒɛ teebuya gbuni ka so sabira barimi doya kashabi zaŋ bin yahiri pɔbpɔb bi nɔya

Gbansabila n nyɛba bi kuli nyɛla bin kuli galisi di ni pam paati paati Niriba n nyɛba ka bi ku nyɛla bi zami ka poliis kana ti goori ba ka gbubi malfa nima ka bi filaawaas nima maa di nyɛla din zoogi niriba maa bi kuli galisi ya pam ka bela n nyaba.

Kompita tumtumdiba paɣa mini doo paɣa maa yela liiga buluu ka doo maa ye liiga ʒee la kpa ninkpara ka paɣa maa kuli nyɛ ŋun mali zabri ka bɛ ʒi duu n kuli niŋdila kompita nima maa.

Ayirimo toriba ka soojanima mini polinsi ka bɛ taɣiri ba labisira ka di kuli nyɛla bɛ ʒela jirambiisanima be nimaani ka tihi gba kuli be lala polo maa ni ka bɛ ye liiga ʒɛhi ʒɛhi ka pili zuɣupili ʒɛhi ka polinsi maa ye liiga sabila.

Kaayaayɔ bihi bɛ ʒirila taha bi niribi ata bɛ zooya daani ka bɛ be , n kuli chenimi n kuli bɔrila nema ni bi ʒi bɛ yala liiga yalɔw ka bɔbi bɔb yalɔw.

Duu n nyeli ka kuɣusi ʒe din ni ka durooyi noonbihi n tabili din ni fulaawanim be din ni pateesinim be din ni di dundoli n kuli kpati ŋɔ gariti be dini.

Ɔfiisi ni n nyɛli ka teebuya ʒɛya ka kuɣusi ʒɛya ka takɔriti ka bi zaŋ gilaasi pa n pa li ni dubu dubu shee.

Jintoriba duu ka bɛ kuli ʒi n-ʒi kuɣusi zuɣu kuɣusi maa shɛŋa nyɛla zaɣ'ʒɛhiʒɛhi ka ban ʒiya maa shɛba ye binyɛr'buluubuluu ka bɛ shɛba kuli zaŋ binyɛhiri ganga bɛ nyingɔya ŋɔ ka bukunima pa m-pa teebuya maa zuɣu.

Doo mini paɣa ka bɛ ʒia bɛ nyɛla ban ka alaafee bɛ gbaya polo paɣa maa nuhi polo doo maa gba gbaya polo ka bɛ ʒi kuɣu zuɣu ka.do maa. zaŋ o gbali sheli din biɛri maa mpa paɣa maa zuɣu la paɣa maa gba zaŋ o nu'sheŋɔ din biɛri maa mpa doo maa gbali maa zuɣu ka filaawaasi ʒɛnʒɛ dinni pateesa nima be dinni.

Bɛ nyɛla shukuru bihi ka Silimiinsi be dinni bɛ mini gbansabla ka bɛ kuli wuhiri ba ka sheba sabira ka sheba kuli ʒia ka lara ka sheba mali zabiri ka fi kuli nyɛ zab'sheli din viɛla ka ye liiga piɛla ni liiga girin girin.

Daa ni ka baajinima kuli yiliyiliya ka Ninsalinima chani ginda ka di nyɛla bɛ dari li mi ka shɛba ʒiya kɔhira ka zaŋ nangbanpɔbirisi pɔbi bɛ noya ka di pa teebuya zuɣu ka baaji shɛŋa do tiŋa ka kuɣusi ʒe di ni.

Dibu shee n nyɛli ka paɣaba be dinni n dira bɛ mini dabba silimiinsi be dinni ka gbansabla gba be dinni ka filaawaasi kuli ʒɛnʒɛ duu maa ni duu maa kuli nyɛla zaɣa titali ka dundoya bembe shelipolo.

Niriba n kana ti gbaagi so ka paɣa kuli nyɛla ŋun kuhiri ninmohi ka so be paɣa maa tooni ka pili zipiligu ka ye binyeri piɛlli ka sooja be bɛ nyaanga ka bihi ayi be bɛ sani.